Ana adori-dori anokurudzirwa kuti aende kuzvikora kuno tachita zvidzidzo zvavo. Kuti ndxondo dzavo dzigare dzakabeurika.

Tinokurudzira kuti vabereki vese kuti vaendese vana kuzvitoro kundotaticha kuitira kuti vana ivavo vagare ngonxo dzawo Dzakabeurika.

Ana adoridori anoda kuendeswa kuchikora achiri ana, kuti avhurike ngondo dzavo nguva ichiripo.

Ana echidiki anokuridzirwa kuti agare achirumba rumba kuitira kuchengetedza kutano hwavo kuti wagare waine mitezo yakasimba.

Ndatiendeseyi vana wedu kuzvikora, kuyitira kuti vana w vedu vakure vayine ndxondo dzakabeuka,.nekuti vana vedu tikawasiya vechingombeya mumizi vanorasika.

Ana eshe anokurudzirwa kuti aende kuchikora kunotachita zvidzidzo zvavo kuti varege kuzororiwa vachiri vana vadiki.

Vabereki ngatikurudziranei kuendesa wana wadori -dori kuzvikora kuti wandotaticha zvidzidzo zwawo zvepasi -pasi kuitira kuti ndxondo dzawo dzibeuke.

Ngatisagarei neana edu mumizi ana anokurudzirwa kuti aende kuzvikora kunotachita nezve mangombiyuta. Kuitira kuti njere dzavo dzigare dzakabeurika.

Ana adori-dori akukurudzirwa kuti aende kunotaticha zvidzidzo zvavo zvapasi. Kuitira kuti ndxondo dzavo dzigare dzakabeurika musarege ana vasingaendi kunotaticha.

Vana vechidiki vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora kundodzidza zvidzidzo zvawo kuitira ramangwana rawo rive rakajeka.

Vana vadiki ngavakurudzirwe kuenda kuchikora kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepashi pashi kuitira kuti ndxondo dzavo dzinge dzakabengenuka.

Madhodha ekanyi ngatikurudzire ana edu kuti aende kuzvikora kundotaticha zvifundo zvawo vana ngavasagara mumizi.

Muzvikora zvepashi munokurudzirwa kuti muite zvihlaro zvekugarira kuitira kuti ana edu afunde zvakanaka.

Ngatigareyi tichikurudzirana kumizi kwedu kuti tirumbise ana kuenda kuzvikora, kuitira kuti ana edu akure akangwarira.

Ana adori-dori ezvidzidzo zvepashi vanokurudzirwa kurumba vakananga kuchikora, kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepashi.

Ana echidiki anodakarira kuenda kuzvikora kundodzidza zvidzidzo zvepashi kuti vazove nendaramo yakajeka adetsereke ngatikurudzirei ana edu aende kundotaticha.

Ana mai naa ere endesai vana venyu kuchikora vanotichwa nezvemakombiyuta kuitira kuti njere dzavo dzigare dzkabeurika .

Munyika medu mabai naka yamho mane zvikora zvino dzidzisa vanorwara ne ndxondo endesai vanorwara ne ndxondo ku zvikora ikoko vano funda.

Wana wese ngavarumbe kuenda kuzvikora kunotaticha zvidzidzo zvavo kuti ndwondo dzavo dzigare dzakabeuka wazowe wana vakachenjera mangwana.

Ana adodori anogarireiko mumizi , mazuva ano kwane zvikora zvinoticha vana vadiki kuti ndxondo dzavo dzigare dzakabeurika.

Ngatiendesei vana vedu adoridori kuzvikora zvepasi ngatisasiyei vana vedu vachimbeya mumizi vana vedu vakakosha kuti vadzidze mizvidzidzo zvavo.

Musagare nevadiki mumizi, ngavaende kuzvikora vandofundiswa zvifundo kuti vabeuke njere dzavo vachiri vadiki.

Ngatirumbei mumashango tinotema mbiti totora makwati embiti idzodzo tonoisa mugaba tomwa kuitira kuchengetedza utano hwedu.

Kukanyi kweduyo madhodha nendombi ari kurumba kunodzidza zvidzidzo zvekusona, kuruka, kugadzira movha nezvimwewo zvakasiyana siyana.

Abereki ngatiendesei vana vedu kuzvikora vanotaticha zvidzidzo zvepadera kuti vagare ndxondo dzavo dzaka beurika.

Taita nai musasiye ana achindombeya mumizi endesai vana venyu kuzvikora kuti vandoodzidza fundo yeoamusoro kuitira remangwana rawo riwe rakajeka.

Munyika medu maane zvikora zvinodzidzisa mibato yemaoko. Ngatiendeseyi ana edu kuzvikora ikoko anotachita.

Ana emuma mana medu tino kukurudzirai, kuti muende kuzvikora munodzidza zvidzidzo zvenyu. Zvidzidzo zvepadera kuti muzova nera mangwana rakakwana.

Ngatidzidzisei ana edu tiri kumuzi kwedu kutu zvikora zvakanakira chii ukaenda kuchikora ndiko kunobva ndaramo yamangwana ako.

Mwana wese anokurudzirwa kuenda kuchikoro kunotaticha. Ngekuti ,mukagara neana enyu mumizi, ana iyayo anozopedzisira ayambavha.

Abereki ngatiendesei vana kuzvikora vanotangidza zvidzidzo zvavo vozopetuka kanyi vapedza zvidzidzo zvavo.

Kune zvikora zvepadera zvinoita mitambo yekurumba nekujamba. Saka vana vese ngavaende vanotaticha kuzvikora ikoko.

Madhodha nendombi tinomukurudzira kuti murumbe kuzvikora zvepadera kuti munotaticha fundo yepadera kugadzirira ramangwana renyu.

Munyika medu mune zvivakwa zvekufundira. Saka tinokurudzira vana veshe kuti vaende kunotachita pazvikora izvozvo.

Kana ana edu mumizi umwo achinge akura ngatiakurudzirei kuti aende kuchikora kunotachita zvidzidzo zvawo kuitira ramangwana rawerive rakajeka.

Muntu upi na upi zvake mumizi medu umo anokurudzirwa kuti aendese wana kuzvikora kuti vanotachita nezveutano wanhasi.

Zvikora zvesekondari zvakakosha kuti ana edu aende anotachita nekuti vana vakaenda kuzvikora vanogara ndxondo dzavo dzakabeurika.

Wanhu awakurudzirwi kuti wagare newana mumizi wana wanofanira kuende kuzvikora kunotachita nezvefundo yepadera kuti wagare pfungwa dzao dzakabeurika.

Akuna mubereki anosiya mwana wake achimbeya pamuzi mukore uno, vana veshe vakukurudzirwa kuti vaende kunotachita zvidzidzo zvawo.

Musaziye vana vachitenderera pamuzi kurudzirai vana vechidiki kuti vaende kuzvikoro kunotaticha zvidzidzo zvavo kuitira ramangwana ravo.

Hurumende yedu yabaanaka yaamhoo, yakukurudzira mizera nemizera kuti iende kuzvikora kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepadera dera.

Kudhaya vana vaifamba mumango wakakura kuenda kuzvikora asi mazuwa ano zvakanaka zvikora zvavapasinde pemizi yavo.

Mwana wese anokurudzirwa kuenda kuzvikora kundodzudza zvifundo zvawo zvepashi nezvepadera kuitira ramangwana rawo Kuti ringe rakajeka.

Tinokurudzira madhodha nentombi kuti ayende kuzvikora zviri pasinde pemizi yawanogara kuti wayende kunotachita zvifundo.

Abereki mumamana umu, rumbisai ana enyu kuzvikora zvinofundisa mibato yemaoko kuti afunde. Kuti afunde izvozvo zvakanaka.

Madhodha nendombi anokurudzirwa kuenda kundoita zvifundo zvawo zvepadera nepadera-dera kuitira kuti wazoiwana wakashongeka mundau mawo.

Kuzvikora zvepadera, kune mibhedha, inorara anasikana neanakomana kana wapedza kutachita.

Ngatisasiyeyi anakadzi neanarume achimbeya munharaunda, anarume neanakadzi akukurudzirwa kuti anoyita zvidzidzo zvepashi nezvepadera, kuyitira kuti remangwana ravo rive rakajeka.

Kuzvikora zvepadera kunemibhedha inorara vana kana vapedza kutaticha zvidzidzo zvavo pazuva rese.

Madhodha nendombi, ngatimakurudzire kuti aende kuzvikora zvepamudera kuti anodzidza zvidzidzo zvawo kuitira upenyu hwawo hwamangwana.

Tinokurudzira hurumende yedu kuti ,iise zvikora zvepadera-dera ,mumasinde memizi yedu, kuitira kuti vana vasahambe mumango mukuru.

Zvikoro zvefundo yepadera zvikoro zvakakosha kuti ana edu aende anotaticha kuitira ramangwana rawo rive rakajeka.

Munhu wese ngaarumbe kunoita zvidzidzo zvake zvepadera nekuti zvidzidzo zvepadera zvinoita kuti vanhu vasawe marombe mumizi.

Anhu mumanharaunda menyu vana venyu vakuru nevadoko ngavaende kunodzidza zvidzidzo zvepadera kuti vazove neramangwana rakajeka.

Madhodha nentombi dakarirai kunodzidza zvidzidzo zvenyu zvepamusoro kuitira ramangwana renyu kuti rive rakajeka musarambe kuenda kunoita zvidzidzo zvepamusoro.

Kuzvikora zvepadera kune michini inoshandiswa kutaticha ngevadzidzi kuitire kuti vafunde zvidzidzo zvavo zvakanaka.

Kana tiri mu makanyi kwedu uko ngati kurudzira neyi kuendesa madhodha ne ndombi emu makanyi medu ku zvikora zvepa dera kuti ano dzidza.

Ngati endesei vana vedu ku zvikoro zvepa dera zvikoro zvepa dera zvakakosha ku vhura ndxondo dzevana vedu kuti vakure vari vana vaka ngwarira.